basinde bane bali huluchewa baha batima balala benyusile kamahono mungachi nibabana bandi bafiti bemihile hundulo hweshi sawa bahu balolera tsinzu tsili mwisina mweshisawa

Umusani wa'ambile kumukango ali khufuga , emikhile khu lyato ali khufuga ilyato khumetsi! Shimbi waliyo bunyaasi.

Tsingafu tsili ni tsinziga tsindeyi tsinyene tsili tsaya bunyasi mushisaali atee bunyasi bulala hasi bwayoma busa.

Umwana wahambile shitambala mungono alikhusinga khusingila muli baafu libesemu ni ga meezi gali mu libaafu.

Busolo bye musisaali isi balanga bari bu kob buli atwela bwenyusile kimirwe mungaki bwafanile isi bali khuriisa, buli khu bunyaasi, bunyaasi bwene bwayoma buusa ,bulala bulimomo.

Bichuma babigata atwela khukhola ingazi, ingokho itwaya yemikhile khu bichuma byene ibi shimbi ni'nzu.

Inzofu Indwela ili mubunyasi ili khe sharashara fana khetsa khunywa kametsi ,?no bunyasi bulala bwayoma, kimisala kibili kili imabeka wewe.

Basani bali khungagi khwenzu bahambile zimbawo bali khubasa mudwela ali wahambile gundi ahaba echisa.

Tsisolo tsesi balanga bari tsi buffalo, indwela wemikhile mumetsi tsibili tso khatsikhupana, indwela yalolele luwande ulundi, tsili shimbi ne bunyasi ate ne bisaala ne bisaali.

Tsingafu tsibili tsilikho tsi'nzika tsi'ndeyi tsingene , tsili kha tsaya bunyasi khulukhewa tsalolele asi.

tsisigili tsesi babumba muliloba bahamba baraho zitebe mugankyi batsiboyele atwela, tsisigili tsene tsi tsingali tsinyene batsiyaha redi ni blue.

Lukudo lwayama iburangisi lwayingila munzu , mushombekhe shesi shilikho coat of arms tse Uganda ate khundulo khulikho tsi bendela

Baseza balimushisaawe balikwinyaya gumupiira. Umulala wasudile uwashewe ate inyuma weshisaawe waliyo zinkafu ni gimisaala gimingi zimyene. Mudwela...

Basani babili balikulyato balikufuga lilyato kumezi ni bibintu bibindi bili kulyato . Imabega waawe waliyo bulalo bwesi babantu babandi balikubitila.

Tsinzu batsombekha khitsi njinji mulimo gamatoore, gimisaala, bunyaasi, bifo bilala babilima bilala ta.

Inzuchi ili khubimuli ili khenuna butokote ukhwama mubimuli

Inzu ilimo bikapa, tsingubo, tsindebe, tsi bag, esi babumbila kamakhono.

Umwana mutwela awambile... waboyele kametsi khugali n'ukundi alinyuma khu gaali alikugumula, alikhukumula kametsi khunzila ate abundulo wawe aliwo bisdala ni bisasilo.

Ah tsi'ngeni ba tsi'khalakakilemo bupande , tsindala tsili khulusaniya, tsindala tsili asi.

Ikanisa khenomendi shimbokhe bashombekhela gamategula chili ni compound ilikho bunyaasi ni gusala guli akhundulo.

Shisi, ishombekhe shino bashombekha khulukingi ate shili shayibotokhelela khwola khu shombekhe waliyo kamadala ate shimbi waliyo ne bunyasi.

umwana umusinde wakwarire imbale nitishati wasutile nipanga wasutile bunyasi buli muhasawo hakyenda hulukudo ifula ili hupa

Babana bafiti nimukhasi mutwela balikhukyendela khulukudo, babana basutile tsingu khu' murwe ngabama mushisali

Umuhana mutwela akhalekela umusani shekhukhola ni compyuta umusani wakwarile sigalobindi umukhana waboya litsune ni abandu bandi baliyo

Shisombekhe shilimo tsimeza ,tsifomu, tsindebe tsingali tsingene, likutiyi, kimilyango ni tsi balubu

Likali, likaali lili khukendela khumichuma , yawakile tsi bulb iburangisi khelyama mungiki.

Lugudo lokolasi balombekha shimbi ni lugingi, shimbi ni lugudo waliwo chimigunda, tsinzu, gimisaala

Gamaato gali khunyaza bunyunyi buli mubanga buli khubambulukha namufeli waboyile ate hanze akhosile.

Shishombekhe shitwela shesi bawandikhakho bari "Fort Bet", shili shishikule atee tsipikhipikhi tsindala tsempangile iburangisi

Umukhana uno ali khu komola igali ni umusinde walolelele inyuma, bosi tsana bakwarire uniform.

Injushi ili khu shimuli shibesemu ilikhenuna butokote khukhwama mushimuli.

isimba yarolerere hanahamuna byemile byalolelanile mumoni nalundi bunyasi buli asi wabwe nibisaala bibindi

Umusani mutwela wagwarile tsi glove ali khukhupa gimipila gye mootokha wafanile uli khukhupana ni umundu gugundi anyalise khuba ni gamani.

Silingi, zinyoti ze lukumi, lwegumutwalo, lojibili, lwankumitano, zotsi tsili atwala

Umusani umukhulu ne umwana bali khubakala imwanyi indoobe asi ne inyalise khukhwoma nga isi bali khushendashenda itaayi.

Munjinji muno mulimo kamajani kesi ba byaala kamanji kamene , mulimo kimisaala ne tsinzu tsili luwande lwe khulukingi ululilwanile lwekamajani.

Ishombekhe shitwela shegorofa shilikho khungaki kamatikhuli , litaaka bakibikha khungaki ilikho ni i'gate esi babandu bengililamo.

Umusani mudwela wagwarile imbale iye black ni t-shirt iye blue wikhale shimbi ni butimba ubulikho gimigosi.

Umusani mutwela ali khupikipiki ne babandi balishimbi basutile baboyele kamatore khupikipiki nalundi waliyo kakandi akali abundu.

Lilyato lili khu nyanza lyasutile bibindu bikali bibyene ne kamato kakandi kali luwande ulundi.

Inyatsa ili haburangisi we tsinzu babandu bakhali babene bali shimbi ni inyatsa balala bali ni khumato inyuma wenyantsa waliyo tsinzu tsesi bembekha hasi khulujinji lujinji lulikho libaale likhali lilyene

umusani asutile umuhasi hukali achifukila hulukudo imabeka wehulukudo iliyo tsinzu tsiliho bipande bya M T N byakokakola ni babanu bani bali

Ishi shichuma ishilikho gumukhono gumumali shili bashihambisa khunduro khwelilyato lili khumetsi.

Tsi kob tsitaru tsalolele I iburangisi, indwela kheyaya bunyasi, ne bunyasi bwene bulala bufura bwayoma.

Waliyo umundu uwambile i'camera ilikho bichuma lundi ili khungachi khwegametsi gametsi gali ga blue.

Umwana ni mayi bekhale mayi ekhale hasi ali khunywa gameezi ukhwama muchidomolo umwana wahambile mushigugu.

tsimbusi lihuminatsine tsiha tsitima hulugudo bunyasi buli inyuma wetsimbusi chimisaala nacho chili inyuma wetsimbusi

Injushi ili khungaki khwe shimuli shiwanga shili she khenuna butokote ubuuli mushimuli.

Tsisolo tse musisaali tsilimo i'zebra tsi buffalo tsosi tsana tsili musisali, tsindala tso kha tsi nywa kametsi tsindala tsili khukhwaya bunyasi

Shirimba shino shilimo bibindu bigali naabi mulimo tsinzu, shisawe shegumupila, tsingudo, muzigiti.

Khanywinywi namukhokhome khali mwibanga khali khu pamburukha , tsindaya tsenyukhile mungaki , kumunwa kwalolele iburangisi ne bikele byelile inyuma khali khawanga khali chwe .

Bakhasi bali khulima litosi nebanyalise khubumba gamatafali waliyo inzu inyuma nyo bayombekhela gamatafari.

kametsi kali khakabila asi nya, kamatore kali aluwande wekametsi iduramu iliho ipayipo nihadomolo bilishimbi ni kametsi

Kunywinywi kwesi balanga bali namuloba, kwa'ambile ingeni khurambisa kumunwa kwewe, ili mumetsi kamakali kamene.

bayembeha ikanisa angachi aluchinji nitsinzu tsindi asina waliyo tsimotoha tsili tsesi babihile atwela nilukudo lwabilila akari

babaana bakwalile iyunifomu bali nitsibunsi bali husuna kyimikosi boosi barolelere shesi bahobahola wehale asi

Basaani babili bekhaale atwela angolobe balolele luwande ulundi anze afanile amalile.

tsimotoha tsingali tsinyene tsipasi nitsi takisi tsepangile tsebusile ahundu atwela babandu bakali babene baha babila ni tsinzu tsingali tsinyene tsili mushifo shenesho

Inzushi inefu ili mukari mwe shimuli, lili, khekhakakho khununa butokote khukhwama mushimuli butse bukhole bubushi.

Bibisone bilimo madongo, tsingubo, bipangili babiboya bilala bili mushibo bilala bili mubibawo

Umusani wahambile sabbuni uli mukhachupa mungono ahamba akhala sabbuni wene mushigalabo shewe.

Umwana mutwela wasutile tsi nyenyi khumurwe tsesi arere musepichi alikhuchenda abe nga asobola khu bikulisa.

Abaana bakhana bali khusoona buwuuzi khurambisa tsi mbiso bali bakali naabi bekhale mu line.

kumuzikiti bakwombeha shimi nikimisaala kuliho kamadinisa kyimilyango nilikutiyi

chibuga chilimo tsinzu tsingali tsinyene tsindala tsiliho kamabati kamabesemu eliyo tsimotoha tsili hulukudo chimisala chekamasanyalaza chimisala ni bibindu bindi

Ingujje yagonere kubunyasi, yasililire imaaso, indilundi yagumbile, yawambire gumuyembe munkono, yagonere ku bunyasi.

Shi shombekhe shileyi shishene waliwo tsi motokha tsemikhile shimbi ni shishombekhe shino gyimisala gili iburangisi wewe.

kametsi katelembeleha iburangisi we kamabaale bunyasi bwarura mubabaale ikorokodayilo yayinzila mumetsi

basaani babili balihufuka ilyato mutwela wawambile hatimba hesi ahumwata munyanza naze ahosele kywe

Umukasi agwatile katoogo mumilo ni bipangili kumukono weboyele lizune, asudile umwana kumugongo agwatile ingubo imbesemu nibakasi bandi bali inyuma wewe.